Atye ka neno cal muno mo ma gunyongo ping gini latin mo matidi kun pwonyo latin man ki tic ki lamak cal ma mege-ni

Atye ka neno cal kic kun kic man tye ocung ature kun kic eni bedo calo tye ka kwanyo gin mo ki i kome ature wek ecit eciyub ki gin mo ma mege.

Atye ka neno cal mutoka man matye obedo alum alum mutoka man tye mutoka pa jo alimo ping mutoka man tye ocung bedo i gang namo mo.

Atye ka neno cal mo ma kigoyo agoya ci kiketo ikor ot kun cal man opong ki cal jami tekwaro calo kom mecagi ki jami mukene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

Man kono tye poto anyogi, anyogi man kono odongo mabeco adada pot anyogi man kono tye rangi ma alum alum anyogi miyo itwa cam i yo mapol maclo moko. Anyogi bene ka kibulu bene ki mwodo amwoda.

Atye ka neno cal kic kun kic man ocung i wi atura kun kwanyo jami mamite i kom atura me yubo mo mamege atura man kome tye makwar.